Tsikhofila tsye khumurwe tsimbotokhelefu, indala imali, ikindi iya green, tsitsindi tsa brown.

Sibwili,..... umukhasi ali khutekha,..... ipipa

Tsingoma,..... tsindebe,.......

Tsinzu tsye kamabaati, indwela iye kamabaati ka green, ikindi iye kamabaati kamabesemu, khungakyi iliwo tsi wire tsye kamasanyalazi